Omama abalabantwana abancane nxa besiya emsebenzini ekuseni kukhona isikolo lapho abahamba besiyatshiya khona abantwana babo ,bayaba hlalisa emacansini njalo indawo yabo yakhona ihlanzekile. Kukhona lababalisi abagcina abantwana.

Abantwana abancane abasesikolo, abanye bagqoke amayunifomu, amayembe alombala olithanga, abanye njalo abagqokanga. Kukhona ababalisi babo ababili.

Abantwana besikolo abafundi bayazidlalela ekilasini batshontshe amatshoko kaMbalisi bayabhala emdulwini bagqoke ama uniformu amayembe alombala olithanga.

Abantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Omama abasathwali nzima nxa besiya emsebenzini. Bayahambisa abantwana ezikolo lezo. Umbalisi uyabahlalisa phezulu kwecansi, ebafundisa enamathisele amagwalibamduli.

Abantwana abancane nxa sebehlala emacansini bayakhipha izicathulo ukuze bengangcolisi abahlezi khona. Bathwele amankomitsho bayanatha alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi bamile emagcekeni abanye bagqoke ama uniform abanye njalo bagqoke impahla zabo, kukhona laba balisi babo

Ingwalo zabafundi ezokubala ezesifundo seScience zilombala oluhlaza kweyinye indawo zibhaliwe ngamabala amhlophe. Abafundi abathwali nzima esikolo, kulengwalo.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary okufunda khona abantwana abancane isakhiwo asiplastwanga umduli ukhanya izitina. Kulamagwaliba mduli anamathiselweyo emdulini.

Esikolo kugcwele izihlahla ezinengi, kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo kanye lamafasiteli, iminyango yesikolo ipendiwe ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Utshani obuncani obuluhlaza phakathi kwesikolo lezihlahla ezihlanyeliweyo. Kulamaphowulu amabili amade amhlophe. Phezulu alama flegi. Esikolo kugcwele amakilasi amanengi, imduli ipendiwe

Esikolo kukhona indawo lapho abafundi abayenzela khona imincintiswano etshiyeneyo kungaba yikudlala ibhola lezandla kumbe ukudlala eminye imidlalo etshiyeneyo. Kukhona amakilasi amanengi alamafasiteli.

Phezulu kwetafula eyesigodo elombala onsundu kugcwele amatshoko umbalisi obhala ngawo umsebenzi wabafundi. Amatshoko amanye alombala omhlophe amanye alombala olithanga.

Izikolo zemakhaya ezinengi zilokhe zingakaphucuki. Ababalisi lokhe bebhala emdulini besebenzisa amatshoko amhlophe. Ekilasini kulamatafula lapho abafundi ababhalela khona lamabhentshi abahlala kiwo.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi, kuyabe kulamabhentshi abahlala kiwo, lamatafula ababhalela kiwo. Kulomduli lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi olombala oluhlaza.

Ezikolo abantwana bayaphekelwa , kukhona inhlanganiso epha abantwana besikolo ukudla. Abadala sebeqedile ukupheka babeke imiganu sebephakulula ukudla kwabantwana.

Abantwana kumele behambe esikolo lilungelo lomntwana onke ukuthi behambe esikolo loba engasoze epase kodwa kuqakathekile ukuthi ahambe esikolo laye eyethola ulwazi oluncane

Amabhentshi abantwana abahlala kiwo kanye lamatafula lapha ababhalela khona kulabafundi phakathi kukhona abanye ahleziyo abafake ilaptop phezulu kwetafula kanye lombalisi wabo olukileyo ekhanda.

abantwana besikolo abamileyo emagcekeni esikolo bagqoke ama uniform abanye bagaxe izikhwama bathwele inditshi ezandleni ezilombala ocazimulayo bucwadlana bakhona abanye abaduzane lomduli wekilasi

Esikolo kukhona indlu lapha abafundi abahamba besiyafunda isifundo seScience. Esikubiza kuthiwa kuseLab. Kulamakhabothi, lapho okufakwa khona imithi, efike isetshenziswe ngabafundi, Kulefasiteli, elivalwe ngekhetheni,

Itanka enkulu elombala omnyama lapho abafundi abageza khona izandla igcwele amanzi .Eceleni utshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo ezinhle. Kuhle esikolo kulezakhiwo ezinengi abafundi abafundela kizo.

Abantwana besikolo abamileyo eceleni bagqoke ama uniform. Omunye ugaxe isikhwama sakhe ngemuva, ifasiteli elilombala oluhlaza amakilasi amanengi.

Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi umbalisi nxa efundisa ebuye lamagwalibamduli efike ewanamathisele. Ayabe ebhaliwe ngamabala abomvu. Abanye abantwana bazwisisa ngcono nxa ufundisa ukhombela bebona.

I technology isiphucukile kulezi insuku abantwana besikolo, abasabhali emabhukwini, nxa befunda sebesebenzisa ama computer.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe alombala omnyama bafake amabhanti emabhlulugweni abanye bafundela ukudweba. Umbalisi umile ugqoke ijazi elimhlophe ubona ukuthi bayenza kuhle.

Abantwana besikolo abamileyo endaweni elotshani obuluhlaza, abesifazana labesilisa bagqoke amajazi amhlophe bonke amade.

Abantwana besikolo bayafunda bahlezi bathule bakhangele umbalisi wabo phambili bonke bagqoke ama unifomu amayembe amhlophe phezulu kwetafula kulama bhuku

Abantwana besikolo abahleziyo ezitulweni bagqoke impahla ezifananayo abanye njalo bagqokile izifonyo emakhaleni bonke bafundela umsebenzi wezandla owokuthunga izicathulo.

Abantwana besikolo abagqoke amahovarosi alombala oluhlaza abhaliweyo ngemuva ngamabala amhlophe, abantwana bafundela ukukanika izimota.

Akusibo bonke abantwana abafundayo abaphiweyo ezifundweni zabo. Abantwana baphiwe ngokutshiyeneyo, abanye bayabe bephiwe emsebenzini eyenziwa ngezandla. Ngakho ababalisi sebabona kungcono ukuthi bafundiswe abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abantwana besikolo bayaphekelwa esikolo ukuze befunde besuthi, isikhathi sendlala abantu emakhaya bayalamba. Abantwana bajabulile sebephekelwe ukudla sebesidla, phezulu kwamatafula kugcwele ukudla, abanye ezandleni bathwele ama banana.

Siyababonga ababalisi ngokusifundisela abantwabethu ezikolo, kulezi insuku sebebafundisa kanye lemsebenzi yezandla etshiyeneyo kuzabanceda abantwana nxa sebeqedile isikolo.

Kulezi insuku abantu abasakhethi imisebenzi, omama kanye labobaba sebesenza imisebenzi efananayo eyezandla, omama labo sebebaza amatafula obaba labo uyabathola befundela ukupheka.

Abafundi abagcwele emagcekeni esikolo. Kukhona indawo elotshani obuncane obuhle obuluhlaza obugonjozelwe ngamaluba acecisileyo lawo aluhlaza. Phakathi kotshani kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo. Kuhle esikolo.

Ekilasini umduli upendiwe kukhona ibhodi elombala omnyama lapho umbalisi obhala khona esebenzisa itshoko emhlophe ebhala umsebenzi wabafundi, kuqakathekile ukuhti abantwana befunde ezikolo.

Izikolo sezivaliwe abantwana abafunda emabhodini sebebuyela emakhaya bagqoke ama "uniform" bagaxa izikhwama zabo ezinkulu ngemuva, izimota sezifikile ezizothatha abantwana.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu. Esikolo ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuluhlaza. Bagqoke amayembe amhlophe. Isikolo siyakhiwe kuhle kakhulu.

Isango lesikolo lipendiwe ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka , kwaphinda kwabhalwa ngamabala abomvu , umduli ogombolozele isikolo ungangena phakathi kubhaliwe phezulu ngamabala amnyama.

Isango lesikolo lihlala livuliwe ngasosonke isikhathi, esangweni kupendiwe ngependa emhlophe, kweyinye indawo elombala olithanga kubhaliwe ngamabala amnyama eceleni kukhona ibhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe.

Abantwana besikolo abahleziyo endaweni elotshani obuluhlaza ephansi lezihlahla ezinkulu, bagqoke amayunifomu bonke abanye njalo bamile bagqoke amayembe alombala omhlophe.

Ibhakane elikhulu esikolo elilombala oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lesikolo leminye imithetho yezikolo ngemuva kwebhakane kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo ezitshiyeneyo esikolo.

Esikolo phakathi kugcwele izihlahla ezinkulu. Kukhona utshani obuncane phansi obuhle. Izakhiwo zesikolo ezinengi. Uphahla lwesakhiwo, olulombala obomvu Amakilasi manengi, ngoba abafundi banengi, abafunda esikolo lesi.

ekilasini kukhona ama bhentshi ahlala abantwana besikolo lamatafula ababhalela kuwo kukhona ikhabothi egcwele ingwalo zamabhuku abafundi okubala lamabhuku abafundi okubhalela

Esikolo kulebhakane elilombala oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe, phansi kulamaluba ngemuva kulesihlahla esikhulu eceleni kulomduli oyakhwe ngezitina.

Abantwana sebejabulile sokuyisikhathi sokudla esikolo. Sebethwele amanditshi alezitshwala phakathi bagqoke ama uniform. Kukhona inhlanganiso eletha ukudla kwabantwana esikolo ukuthi bephekelwe.

Abantwana besikolo abagcweleyo endaweni elotshani obuluhlaza abagqoke amajazi amhlophe abanengi. Omunye uthwele ivuvuzela elombala olithanga. Izihlahla kanye lamakilasi amanengi.

Ikhabothi esikolo egcwele ingwalo zabafundi ezokubala ezitshiyeneyo kufakwe amaphetshana abhaliweyo abafundi bayaphiwa ithuba ukuthi bebuye kule indlu bezobala ingwalo ukuze bethole ulwazi olutshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu, eSecondary, nxa ungakangeni esangweni kulendawo elotshani lezihlahla ezihlanyeliweyo. Isango lipendiwe ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka. Emdulini kubhaliwe ngamabala amnyama ibizo lesikolo.

Abantwana besikolo bamile bagqoke okumhlophe phezulu amankazana agqoke izicathulo ezilombala omnyama lamasokisi alombala omhlophe amafitshane . Bafake izandla ngemuva abanengi .

Abantwana namuhla esikolo kade bengafundi bekulo mcintiswano owokuhlabela abanye njalo begida, abantwana kade begida bephakamise izandla bequthile begqoke impahla ezilombala olithanga phansi izikipa ezimhlophe phezulu.

Esikolo semfundo yaphezulu abanye abafundi bayafundela ukubaza kungaba yizitulo kumbe amatafula imisebenzi yezandla etshiyeneyo .indlu abami kiyo ipendiwe njalo kulamafasiteli angenisa umoya .

Abantwana besikolo emfundweni yaphezulu abafundela ukuba ngodokotela, kukhona indawo lapho abahamba besiyabala khona ingwalo zabo okubhaliweyo phezulu ngamabala amnyama.

Abantwana abanengi bezikolo zemfundo yaphezulu kumele bebe lawo amalephuthophu, kulezi insuku abantwana bafunda besebenzisa amalephuthophu abasabhali emabhukwini.

Ibhakane elilombala omhlophe, elibhaliweyo ibizo lesikolo. Phansi utshani obuncane obuluhlaza, umduli wensimbi ezipendiweyo ogombolozele isikolo lezihlahla.

Ezindlini zabafundi bemfundo yaphezulu kukhona amatafula lezitulo lapho abahlala khona. Phezulu kwetafula kulesixubho lenkomitsho, umduli upendiwe. Kukhona lapho abatshaja khona omakhalekhukhwini babo.

Esikolo semfundweni yangaphezulu e university kukhona abafundi abafunda behlala phakathi esikolo kukhona izindlu ezilembheda njalo kukhona indawo lapho ababeka khona izikhwama zabo lalapho abafaka khona amathenisi abo.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi bemfundo yaphezulu nxa befunda abasasebenzisi amabhuku kukhona ama computer lamalaptop abawasebenzisayo nxa befunda .I technology isiphucukile kulezi insuku

esikolo semfundo yaphezulu nxa sokusebusuku kukhona izibane phezulu ezikhanyisayo ukuze kukhanye kule indawo kugcwele amatafula amanengi lezitulo lapho abafundi abahlala khona

Esikolo semfundo yaphezulu, kulezihlahla ezinkulu. Kukhona ibhakane elilombala omhlophe kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Phansi kulotshani obuncane obuluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu, sikhona isikhathi lapho ababalisi abapha khona abafundi ukuthi bechasise indlela umuntu oyabe ezwisise ngayo, kumbe abalembuzo bayaphiwa ithuba lokuthi bebuze.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezihlahla ezinkulu ezinengi, phansi kukhona indawo elotshani obuluhlaza obuncane obuthelelwayo. Kuhlanyelwe lezinye izihlahla kanye lamaluba acecisileyo esikolo.

Umduli ogombolozele isikolo semfundo yaphezulu, upendiwe phansi kulendawo elotshani obuluhlaza, kulezihlahla ezinkulu phakathi. Izakhiwo ezipendiweyo emdulwini kuhle kuyabukeka njalo kuyakhwe ngobunono obukhulu.

Abafundi bemfundo yaphezulu. Kukhona izindlu abahlala kizo esikolo, kukhona indawo lapho abagezela khona. Izivalo ezipendiweyo, kuhlanzekile umduli omhlophe.

Ibhakane elibhaliweyo ibizo lesikolo ibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi kwebhakane kulotshani obuluhlaza.

Esikolo zemfundo yaphezulu kugcwele izihlahla ezinengi ezinkulu kukhona indawo elotshani obuluhlaza phakathi abafundi nxa bengafundi bayabe bezivakatshela phakathi lapha esikolo behamba bezixoxela.

Esikolo semfundo yaphezulu kuhle isimanga. Kulendawo enkulu elotshani obuncane obuluhlaza obuqunywayo, kuzihlahla eziyenza isikolo sibukeke kuhle. Izakhiwo zesikolo zipendiwe imiduli yazo.

Isikolo semfundo yaphezulu. Kukhona amatafula, izitulo lapho abahlala khona. Eceleni kukhona ikhabothi elamashelufu amanengi. Ilengwalo zabafundi lezinye izinto ezisetshenziswa ngabafundi emfundweni yaphezulu euniversity.

esikolo semfundweni yaphezulu e University izakhiwo imiduli yakhona ipendiwe amafasiteli angenisa umoya utshani obuluhlaza phansi izihlahla ezinkulu ezigcweleyo

Abafundi abahlala esikolo kukhona izindlu. Abafundi abahlala kizo kuyabe kulembheda yokulala. Kukhona lapho abafaka khona izikhwama zabo kanye lempahla zabo. Umuntu ntambama uyabe ezihlalele endlini yakhe ebala.

Esikolo semfundo yaphezulu imduli ipendiwe ngependa emhlophe, kukhona amafasitela angenise umoya, emafasiteleni kuvaliwe ngama khetheni, kukhona itafula lezitulo zokuhlala lamabhuku phezulu.

Abantu ababili abaphumayo esangweni lesikolo, phezulu kule bhakane elibhaliweyo elilombala omhlophe elibhalwe ibizo lesikolo ,eceleni kulotshana obuluhlaza obuncane.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina lamagabha amhlophe alemithi phakathi, eminye njalo isemabhokisini okusetshenziswa ngabafundi.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu phakathi kwaleyo indlu kukhona kulekhabothi yesigodo elamashelufu amanengi njalo kukhona letafula umduli uphendiwe

Utshani obuncane emfundweni yaphezulu e yunivesith kuhlanyelwe izihlahla phakathi kotshani izakhiwo zakhona zilophahla olubomvu kugcwele amabhilidi amanengi lezindlu zabafundi lapho abahlala khona.

Esikolo sefundo yaphezulu kukhona indlu esilamafasiteli elekhabothi elombala omhlophe elezibambo ezicazimulayo kuleyondlu kukhona imitshina abafundi abayisebenzisayo.

Ukuze uyefika emfundweni yaphezulu, ebangeni lokucina eyunivesithi, uyabe usebenze nzima phansi lapha emfundweni yaphansi eprayimari, esekhendari, uze uye fika ezingeni laphezulu.

Esikolo semfundo yaphezulu. Ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa elithanga. Ubhaliwe ngamabala amhlophe. Akumelanga abafundi betholakale bebhema kulindawo.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi abafundi abanye bayafundela ukubaza amatafula kumbe izitulo zokuhlala. Indlu abami kuyo ipendiwe umduli njalo ilamafasiteli.

Indlu lapho abafundi abafundela khona. Abemfundo yaphezulu, eyunivesithi, kukhona imithi esezigubhini, umganu omhlophe, itafula elikhulu elilombala omnyama phezulu, umduli upendiwe.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo ezinengi. Kukhona indawo lapho abafundi abathi bengawatsha impahla zabo bayachaya khona. Kulezihlahla eziluhlaza lotshani phansi. Kuhle.

Izikolo zemfundo yaphezulu eyunivesithi ziyakhwe kuhle kakhulu. Kuyabe kukhona abantu phakathi abafundayo njalo kulendawo elotshani obuluhlaza phansi. Ukhona omunye umfundi ofuqa umuntu ogogekileyo ohlezi enqoleni yakhe.